na bilili oyo sani na kati batie nyama oyo basali yango supu na mandunda moko bakati na kati bapilipili supu mpenza ebele

Na Bilili oyo ndako ya kitoko eza na kati ya lopango ya monene na langi ya pembe kotoyo libanda bamatiti mpena balabala place ya koleka.

Modèle yasuku ya meshe baletiyango mukemuke bakangiyango poro nakotoyeke batiyango modèle

likolo ya camion ya kokufa bato ebele bamati likolongo basi pe mibali bamemi pe makemba likolo ya camion na pondu

Na nganda, babongisi eleko nyonso kitoko ! Ba pangusi bakiti, bamesa, batie bavere likolo mosusu na se. Ba bongisi yango kitoko mpenza ! Bakombi, bapangusi batie yango malamu.

Na balabala ya kitoko ba motuka ezoleka bato pe bao tambola kuna pembeni eza mwa zando bato azo ya kosomba ba biloko na ma mosusu bazoteka.

Na bilili oyo likolo ya mesa batie biloko na kati ya sani fufu na nyama kitoko ezopesa mposa kolia.

Ndako ya monene oyo eza na balabala ndako ya kitoko bato bazoleka liboso bamotuka etelemi liboso porte ya pembe.

Bamayaka ebele yalangi nyonso eza wana batelemesango place moko bafungole yango eza mpenza molai pe eza kitoko

Bana basi mitano minei basimbi milangi moko mosusu azofungola molangi ya masanga molangi mosusu batiango wana mobali moko asimbi mikro azoyemba mwasi atelemi wana pene na ye.

Mafuta ya kopakola, kombo nango mikiclere ba simbi yango na maboko. Eza mafuta ya bana basi, ya kokumisa moto pembe.

ebale monene na kati eza baetene ya mabele kuna pempeni eza bangomba ya minene minene na banzeto esi ekolikoli

Mwasi moko ya kitoko atelemi, alati mayaka na kingo mayaka yango ba bongisi yango na ba eteni ya liputa ya ba langi ebele batie likolo ango.

Na kati ya kelasi molakisi azokoma bana bazokoma likolo ya mabolongo na bango bavandi likolo ya kiti me mes eza te.

Na bilili oyo likolo ya mesa batie biloko ya kolia mbisi ya kokalinga na pondu eza kitoko ezopesa mposo kolia.

bato ebele bafandi na balabala liboso ya lupango bazomela bamasanga kotoo liboso bamosusu bazoswana na telefone bango nyonso bavandi mikolo ya kiti liboso ya mesa

NA Kati ya zandu place ya koteka bilamba basapato eza wana ya bana-basi ya langi nyonso pene kuna eza bameshe pena baliputa .

na kati ya zando mobali moko azopusa pus pus kuna nsima eza banini ya kotekela babiloko me bato bakomi nanu te koto azopusa puspus

Na zandu bato baza ebele mawa moko ya telemi mosusu azotambola azokatisa mosusu azoteka baranche na kuna pembeni bazoteka makemba ya kotela.

Mwasi oyo mwasi, azo tala sima aza pe rouge à lèvre ya couge alati doni ya pembe, a lati ba peruque ya noir, chez biso to bengak'ango kabelo, azo tala beauté .

Mwana-mwasi, ya kokonda, amemi mwana. Mwana azoki koto oyo pene ya misu. Ba telemi liboso ya ndako.

Mokonzi azoseka koto sima na ye eza bato ebele mpe na batungo bazokengela ye koton sima bavandi ba mibali kaka.

Ekeko ya monene ya motu kaka eza te na maboko eza wana cot'oyo na se ba komi kombo ya motu yango pena bate ba numero wana na se.

na balabala batente eza wana ebele na sango eza bato na botiki ya monene moko ezana pene na bis ezokatisa na kati bato baza ebele na kati ya bis

Na bilili oyo ndaku na kati ya lupango ndaku ya kitoko côté oyo libanda eza ba nzete pe na balabala na kati kuna mpe eza na ba nzete ya minene minene

Buku likolo yango batie batu ba mwasi moko na mobali bazosolola moko asimbi buku na maboko azo kende koto nsima bato mosusu bazo kima ba mosusu bazo solola.

Liboso ya ndako mwasi ya kitoko aza pembe alati bilamba ya langi ya motani amemisaki naye na maboko.

na kati ya elanga moto asisi kolona azopema atie likole etokwana nkongo na ye ake kopema bamabele eza na assisna te ko lona

Na bilili oyo namoni ndaku ya kitoko misatu pene kuna eza ba nzete ya milayi milayi mingi.

Likolo ya mesa batie biloko na kati ya basani fufu pondu na mbizo bato bazolia.

na kati ya zantu moko ya buke likola bamesa bazoteka bandunda babiloka kolia bamabenge bamakemba eleko nyonso eza wana

Ndako ya monene batongi yango kitoko misato, babongisi yango mpenza kitoko ba pakoli langi ya malamu eza pe nakati ya lopango, eza mpenza kitoko.

Na bilili oyo namoni mwana-mwasi atelemi koto pene amemi ndembo na maboko atelemi likola ba matiti kuna nsima na ye eza ba nzete ya mene minene.

Na bilili oyo likolo ya mesa na kati ya sani batie biloko ya kolia mbisi, nyama, pe na makemba ya ko kalinga.

Ba mibali bazo sakana moko asimbi ndembo azolinga bwaka nkuna likolo bato baza ebele bazo tala bango neti bazosakana ba fandi kuna pembeni.

Na kati ya ndaku babongisi yango kitoko kiti eza wana ya monene na ya moke mesa na batie ba eleko bakongenga wana ezongenga mpe na bakusin ya mibale batie likolo ya kiti.

na kati ya zamba monene banzete ebele ya milai milai bamatiti wesekoli ebele banzete mosusu bauti okata na bamosusu ezana nwana

mwana-mwasi atelemi akangi kitambala na motu asimbi papie moko bakomi likolw yango eloko azolakisa yango balinga na ye basi

Bandele ba sangani elongo ba zosolola bavandi likolo ya bakiti likolo amesa baza na bamolangi ya mayi bazomela mpe na ba kopo ya ti !

Nabilili oyo likolwa mesa bate pilau balambi yango mpenza kitoko ezopesa mpusa kolia bate eloko na kati

chua nosiokata yango basi ba elongoli mposo yango atia yango likolo ya matiki wana eza mpenza kitoko epesa mposo kolia

Na balabala motuka moko etelemi bazotia na kati esasi kuna pembene eza ndako ya minene minene nyonso eza langia pembe na mwindo pembeni koto eza nzete na mobali moko etelemi wana azokotsa esasi na motuka.

Ba mibali mosusu batelemi mosusu afungoli maboko, mosusu bafukami ba misusu bafukami mpe batelemi liboso ya ndako libanda na mabele.

mwana mwasi moko atelemi ya monene alati malamu suki na ye babongisi yango bien ebimisi kitoko pe aza pembe aseki moke

mama moko avandi amemi basin azoleisa banyama na ye biloko ya biloko yakolia sima naye Kuna eza ya mabaya basinga mpe na bandako

Na kati ya zamba singa courant e katani, e pesi moto, moto ezo pela likolo ya ba matiti wana, ezo simba pe ba nzete, ba molinga esi e mati mingi kuna likolo .

Ebale monene, bato bazopusana na ba bwato na bango ya mikemike bazolinga bakota na kati kuna eza bangomba ba nzete ,pe na ba ndako oyo batongi mpene ebale

Mwana mwasi azokatisa balabala

Ebale ya monene kuna pembeni eza ndako bato ngyango na kati ya ebale ndako ya monene oyo esi elembi

na balabala bamama mibale bazotambola bazosolola kuna nsima yango bato baza te na nzela bandako kaka nde ezali bato baza na kati ya bandako balamoki nano te.

Na bilili oyo likolo yamesa batiesani na kati makeba ya kotela, oyo bakalingi bakatiango moke moke eza kitoko, ezopesa mposa kolia.

Ndako ya kitoko eza na kati ya lopango monene na porte batiye langi ya mwindo koto libanda ba pakoli yango langi ya pembe

Na bilili oyo likolo ya sani bakati kuanga ba kalingi mbisi batie likolo ya ngo pilipili mibale pe pene wana batie safu.

Bana basi ebele balati ba liputa na panzi batie mosusu na motu pe batie ba matiti likolo ya mapeka na bango bazo seka batelemi na kati ya zamba.

likolo ya mesa batie sapatu ya bana mike eza na balangi ebele ya moindo ya pembe bakangi yango bien

bana basi mibale ,moko afandi amemi mwana mosusu aza na sima azokanga moninga suki oyo afandi akange liputa na panzi afandi likolo y etoko.

Na balabala, bato ebele batelemi, bakiti eza wana ! na motuka moko ya pembe ezoya kote oyo kuna bato ebele bazokende nzela kuna ! ba nzete ya minene, eza na balabala.

Na balabala ba mapinga mibale batelemi liboso ya motuka basimbi bunduki na bango na maboko bazo tala kotoyo.

sapatu ya mwana-moke batiango wana likolo ya mesa eza kodera pembe zone rouge mpe na noire batiango wana eza ya makolo ya moke

Sapatu oyo mwasi to mobali a koki ko lata eza noir ba komi likolo n'ango bilesiaga, eza sapatu oyo koki olata emati côte oyo moke .

Masango ya mobeso ekoti ebele na kati ya lange ya pembe, batiango ko to likolo ya matiti yango.

Motuka ya monene ya langi ya pondu na pembe bato baza na kati mosusu azo kita pe na ba mosusu bazokota etelemi na balabala.

kisi ya kopesa moto makasi ntango oyoki nzoto na oyo eza na bolembo kisi ya kopesa makasi na bakisi mosusu eza pembeni wana bakisi ya ndenge na ndenge

Mwana mwasi atelemi liboso ya miroir alati sapato ya talon ya singa ya noir pantalon ya jin na ceinture na loketo ya rouge.

babasi mpe bamibali basangani elongo bango nyonso basimbani maboko bazosepela balaki beleko mokwana na kingu bango nyonso

Ndako, ba silisi nanu te kotonga. Basi ba kati deja ba kote. Kuna pembeni, eza ba ndako ya kitoko, eza na kati ya lipango. Pe ba nzete ekoli kitoko. Ezo pesa mopepe.

Na balabala na kati ya molili mobali moko atelemi atombuli maboko ne likolo, mwinae ezopela wana makasi kuna pembeni bamatiti ya kokola-kola na bandako ya kokufa.

Nzete ya munene likolo yango eza ba avocats na ba matiti yango ba avocats ya mobeso e teli nanu te , na matiti ébélé likolo ya nzete .

Madesu ayo bakalengi basaliyango supu pe na nyama bosaliyango sosi batiye kati déjà baepusi na pilipili nakati

Na kati ya zamba monene mwana -mobali amemi sakoshi ne na mokongo asimbi chapeau naye na maboko azokota na kati ya zamba ba ngomba ba nzete pe na ba matiti ya ko kola kola.

Lopango nakati kuna pe eza na bandako ya kitoko cote oyo namoni ndako mosusu bato bazo tonga yango

Na kati ya zando place ya koteka ba coussin ba coussin ebele ya langi nyonso eza wana eza ya mingi.

Eza mwana mwasi avandi.

Mbetu ya monene oyo esi batandi yango babongisi yango kitoko batie ba coussin misatu misatu ya monene ya moke eza kitoko.

Na kati ya nganda mondele moko avandi likolo kiti ye moko kaka bato baza te ba mwinda ezopela ya balangi ebele.

Bamolangi na kati eza mayi bakangi yango malamu eza molangi mpenza ebele na kati ba mayi eza mingi batiye yango wana nyonso esika moko

Na balabala, balabala kitoko babongisi yango bien salite mpe eza te ba motuku ezokatisa ezokende na pembeniq eza lupango moko monene pe na ba nzete eza pe wana libanda.

Na balabala motuka etelemi, papa moko azobimisa eloko na kati ya motuka eza langi ya pembe na mondoko to likolo kuna pene eza mwa zando moko ya moke bato bazoteka.

karto ya kisi na kati kuna eza baplakete ko kati bakisi eza na kati eza kisa kopesa apeti

na kati ya zamba bapasoli mwa nzela moko moke wana mpona batu bayandoleka kotopemeni bamatiti ya kokola na banzete na kuna mosika eza ngomba na bandako mingi mpenza te

na balabala bato mibale bazopusa puse puse moko azobendana ya nsima koto azopusa bamutuk ezoleka na balabala ya minene pe ya mike

Na kati ya zando bazoteka ba biloko bana-kelasi babilamba pe na biloko ya kolia . Mobali moko atelemi wana na mwasi moko atelemi liboso wana azotuna talo.

Bamafuta ya kopakola bamafuta ya bana ya bato mikolo pe ya bapaka nyonso eza wana na kati ya bakopo yango bazotekag.

bana ya kelasi basangani ebele bavandi likoloya bakiti bazokeloko bazoyebisa bango a mosusu azosalela batelefone na bango oa mosusu asimbiya papier na maboko

Bato basangani elongo ba mibali ebele pena basi mibale mwasi moko aza wana aza pembe atelemi casikate na bango moso aza koto pembeni amonani malamu te mobali moko to liboso asimi nzete na maboko.

Na balabala bato bazo tambola ba mutuka ezoleka ba moto pe ezoleka leka na batu likolango mutuka moko ya monene etelemi wana poye bato bazomata na kati kuna pembeni eza bandako esili nanu te kotonga.

apeeza bana-kelasi bazosakana bamosusu bavandi bazosana baje ebele ebele baza na balabala liboso kelasi na bango bato kotangisa bango baza pembeni bazotala bano

basi mibale batelemi bango nyonso mibale bazoseka balati bilamba ya liputa moko akondi na mosusu aza ya monene batelemi liboso ya ndako

Ba mesa ya mabaya eza mingi awa namoni batiye likolo nango ndunda na muchicha pe namoni nase ya mesa mwa mai ya bosoto

Bana-kelasi bavandi likolo ya kiti batie maboko likolo ya mesa na bango bazolanda eloko ango bazotangisa bango kuna molakisi na bango azokoma bango bazolanda.

Na kati ya elanga ba loni masangu ebele me ekembi nano te eza nanu moke moke eza mingi mpenza.

Lupangu ndako bakangi porte bapakoli ndako yango langi ya pembe esi ebanzi kobeba balangi ebanzi kobima kotoyo libanda eza salite ba buaki basani bakiti na ba lipapa.

Bana mike bavandi likolo ya bakiti bazokoma, eloko yango bakomeli bango likolo ya tableau bazotala mpe bazokoma.

Ekeko ya mwana mwasi pe na amemi bana na ba mosusu bavandi na makolo na ye kote oyo bana moyindo pe na bana ya pembe bango nyonso aza ba ekeko

kisi ya siro foto libanda ba dessine ba fruit ba fruit ebele anana, manga na ba fruit mosusu eza pe wana eza na kati ya molangi ya langi ya shokola, sachet ya yango eza bozinga na pembe .

Mobali mibale pe na mwana mwasi ya moke wana katikati na bango mobali moko asimbi bute ya masanga kuna nsima ya bango eza babratan bavandi likolo akiti liboso na yango wana eza mesa batita pya pembe.

Bana-basi misato batelemi esika moko bakangisi moto balati ba bilamba liputa ba mibale bazo seka mosusu kuna pembeni azotala bango kotoyo.

Na kati ya kelasi bakiti ebele pena bamesa bamesa ya langi ya pembe bana mitano bavandi likolo ya bakiti

Na kati ya zado papa moko asimbi nzete mosusu azotala kuna likolo bamama bazoteka batomate na ba legime.

Modele ya suki oyo baliti mwana-mwasi na koto atie ba gel koto liboso atie ba gel alakisi modele na ye ya suki modèle ya suki.

Na kati ya elanga baloni banyanya oyo ya pembe esikoli pe eboti mingi ba misusu eza kote kuna pembeni nyonso esi ekoli.

Muana mwasi atelemi atie maboko na loketo, alati bilamba ya liputa to likolo eza libaya na atie modele ya suki pe atie beaute na elongi.

Na bilii oyo likolo ya mesa batie molangi mibale ya masanga sani na kati biloko lutu batie na kati ya supu.

Ndako ya ba monusco ezo zika kotuna se moto bazi kopela ezo mata koto likolo na ba nkuna nsima nyonso moto ezo mata.

ndaku oyo batondiango ya mabaya batie pe porte ya mabaya na bafenetre nyonso atie ya mabaya basi batie masanza esi esili deja

Ba mibali mibale bazobundana moko aza na se abeti moningane makolo na libumu moningane azo simba ye na maboko oyo ya likolo wana alati elamba ya pembe.

esin ya mwana mwasi alati kitambala na motu ati rousea degreya monoko alati bijou pe alati bamayaka na kingo azotala pembeni

Elenge mobali afandi na kiti aza ko tala na se, akangisi suki ya maboko nasuka batiye mayaka. Alati na likolo langi ya pondu na se langi ya mosaka.

Na bilili oyo, ndako ya kitoko na langi ya mosaka na ba fenetre eza langi ya pembe. ba loni fololo wana pembeni.

Ndunda basali soupe ya nyama na pilipili pembeni sauce ebele batye likolo ya plat na ba légume na pilipili ya jaune ya vert pe pilipili ya rouge.

na balabala bamotuka oya taxi ezoleka bafuso balabala munene banzete babutiki ya minene minene eza wana fuso moko ememi basali te na katia

Na , Bilili oyo ! likolo ya mesa batie bitabe esi eteli engali mpenza kitoko ! ezopesa mposa ya kolia , eza ebele...

Awa eza eloko baliaka magumba oya kotela oeteli makasi eza nanu likolo ya nzete ango ekangemi nyonso place moko mosusu esali neti kopola.

Mwana-mwasi atelemi na kati kati ya moto asimbi nzete na maboko alati ba mayaka na kingo pe na matoyi.

Mokonzi azotambola bamapinga batelemi koto pembeni bango nyonso bakangi maboko bazozela bayoka eloko yango mokonzi akoyebisa bango

Nyama ya soso yako kalinga loso balambi yango pilau déjà esi ebeli batye yango na saani déjà eza prêt po mutu alya.

Place ya ko teka ba kiti, ba kiti ya kitoko kitoko, eza na ba langi eblangi ébélé, ba kiti ya minene, ya mike, nyonso eza wana .

Fufu ya masangu , mbisi ya maleli po basali yango supu mbisi mosusu wana pembeni, pe basali yango supu na fumbwa pembeni kati batyeba mbisi ya mike mike na baonio

Ba mafuta kopakola savon ya mayi ba produit pomade ya kotia na suki pe pomade ya nzoto ba parfum nyonso batiango place moko.

Mwasi moko a vandi likolo ya kiti a tié makolo likolo ya mosusu, a tié téléphone na matoyi, bazo kanga ye photo. Aza kitoko pe ba tié modèle ya suki malamu .

Na kati ya zamba bana mibali bawuti kokanga nyama ba bomi yango bazolinga bakata yango eteni eteni

Na kati ya zamba ba nzete nzete ya makemba banzete avoka, pe na nzete ya paibain ezanano mobesu heteli nano te pembeni kuna bamatiti ya kokola kola.

Mbisi ya liboke batiye nakati bapilipili basaliyango sauce eza deja pres batiye yango likolo mesa

Batu basangani place moko batelemi ba mindele, basi, ba, mibali bango nyonso place moko batelemi kuna liboso ba mosusu bafandi kotoyo na kiti.

Ndako ya kitoko batongi yango bien batie ba langi ebele kotoyo libanda ba bongisi eza propre batie mpe manzanza kitoko.

Na kati ya ndako ya Nzambe, mosali ya nzambe azoteya, kote oyosima mama moko avandi azokoma eloko yango motei azoloba.

Ebale ya monene. Bwato moko etelemi wana, mwana mobali afandi likoilo na yango. Kuna nsima ba mosusu pe ba zali. Bamabele pe na ba nzete.

Ndako ya monene ba tongi yango ya etage eza na kati ya lopango ba pakoli yango nyonso langi ya ndenge moko mpe na lopango mpe ba pakoli langi yango kaka eza penza kitoko mpe minene minene.

Mokonzi atelemi, azo pesa moninga na ye maboko. Bango nyonso batelemi. Oya kote pempeni, azo seka. Oya kote pembeni azo tala kote liboso.

ekeko ya patrice lumumba eza wana na sima eza waa nzete eza kaka motu na ye na mapeka kaka alakili nedi

na zandu likolo ya mesa bazoteka mabenge ebele kuna nsima bazoteka pe bandunda na bamadeso

Mwana-mwasi ya moke ya kitoko pe alati kitoko atelemi na se ya nzete atie maboko na kati ya poche balitie suki ya kitoko.

ndako po batongiango na balabala koto pembeni eza balabana bapakoli lange ya pembe me esi bazokufa balangi ana esi bazokoma ya mwindu

Ekeko ya mosali ya nzambe atiango wana alati ekulusu na kingo ezaka motu ba maboko eza te motu na mapeka kaka.

Mafuta ya kopakola kokopilpe, eza mafuta oyo ekomisaka motu pembe eza mafuta ya bato ya pembe.

Na balabala ba motuka ezoleka pe na bato bazotambola ba ndaku ya minene pe nkuna ngomba na ba nzete oyo esi ekoli koli pe na mabele ebele.

Mutuka etelemi likolo nango babongisi ba tié eloko, eloko kitoko bazolinga ba pesango moto eza kitoko mpenza eza modele ya bien.

Na kati ya ndaku mwana mobali amemi mwana mwana ya mwasi kotona maboko alati inedi lotala koto mpembeni.

Oyo eza obergine na lingala tobango eza nyanya wana nyanya tokiaka yango na kati ya bilei, tolambaka yango na kati ya ba legume, to kokota pe mafuta mbila na kati otokisa yango elongo na songo edekafor.

Balabala ndako moko eza wana ya langi ya pembe koto liboso eza ba matiti pe na ba nzete eza wana.